Akaato kari aha maizi ekicweka kyako kishakire, akaato kiine erangi erikutuukura hamwe neya buruuru, akaato kiine ekikondo aha nshonda emwe kiriho ebendera ya Uganda.

Engaro z'omuntu mukuru zikwatsire engaro z'omwana muto. Omwana ajwaire eshweta ey'emikono miraingwa erikwera.

Omushaija ayemereire aha nkungu y'omugyera naranzya, seeri y'omugyera hariyo emiti emikye miraingwa hariyo orushozi omushaija ayemereire aha rubaju rw'amabaare.

Obufuha bushatu bushakize ebinyaasti, seri hariyo amaju marungi ga kanyina. Arubaju rw'obuju hariho emiti, hariho tanka y'amaizi ehanikire aha byooma.

Abaana bari aharubaju rw'esenta omukashayi nibiruka. Abandi abaana bemereire aharubaju nibaranzya abarikwiruka.

Akatare k'ebyokurya karimu enyaanya, eminekye, karoti, wotameloni ezishazire n'ezitashazire hariho n'omukazi orikuguzaho hamwe n'omushaija ayemereire omu katare aka.

Amaizi mingi munonga. Aha rubaju rwa maizi hariho amabaare mahango. Omu mabaare harimu ebinyaasti bikye bikye.

Omwana aine akaveera karimu ebintu. Naatambura akuratiire abajungu babiiri, omukazi n'omushaija. Omushaija aine ekyoma ekirikuteera ebishushani omu ngaro. Omushaija n'omukazi baheekire enshaho omu mugonngo.

Abasayansa bari omukwetegyereza emibazi eri omubugirasi abasayansa bajwaire glavu ziri kushushana ebirahuri nabyo nibishushana na glavu ezibajwaire bajwaire emyenda erikwera.

omwebembezi w'ediini ateekire amaju ariyo naashaba ajwire akakookora aha munwa n'aha nyindo ari omu kanisa

Akaju kombekise ebiti kabagiise embingo akaju aka kashakize ebinyantsi enyuma Yako hariyo emiti haruho obutandaro obwokukoresa omuka kutekaho ebintu .

Omukazi ayemereire ayegami aha kiti aharubaju rw'enju aha muryango orwingi rukyingire omukazi ayekomire ekitambara omu mutwe ajwaire orukwazi omu maraka.

Amaranzi g'eizooba gari gutoroka gaateera aha mutwe gw'amaizi, amaizi gaahinduka erangi aha mutwe. Hakiriho omwirima nyekiro. Aha mutwe gw'amaizi omu nyanja hariho obwato.

Engaro z'omutu, omukono gumwe ajwireho akashaaha aha mukono ogundi ajwireho akakwanzi, engaro ezi zikwitse esiimu

Abazaani b'omupiira babiri babyamire ahansi nibafukanira omupiira abandi barimu nibairuka nibaija nibabairira haihi kubashanga omwe ayekomire ebintu birukwera aha'mikono yombi.

Enkofiira nyingi ziri aha meeza, enkofiira ezi ziraabire omu miringo etarikushushana ziine erangi zitarikushushana

abantu ikumi n'abashatu bashutamire beetooreire emeeza biine ebitabo aha meeza kandi ondiijo aine esiimu omu ngaaro

Omusiri gw'ebicoori gurimu omuhanda ahagati ebicoori bibyeire gye omunyiri tihaine ekicoori ekirukuruga omu runyiriri rw'ebindi bibyeirwemu ebicoori byatandika kukurakuramu nibiburayo ameezi makye kuhika ahakureeta ebirabyo n'okuheeka.

Omuti muringwa munonga gwine amataagi maringwa. Amataagi geine amahwa. Omuti ogu gwine amakoora geine erangi ya kinyaatsi munonga. Omu muti harimu ebihungu bibiri nibiranzya. Biine ekibara kirikwera kutandiikira aha mutwe kuhika omu maraka. Ahandi nibyiragura.

Omwana akwaitse ekisimu kihango, akomire eishokye. Hariho n'ondiijo mwana atajwaire saati, bari aha rubaju piki ya meeti.

Omushaija akwatsire ekiibo kijwiire otujuma tw'omwani otw'omunda otutaine ebishushu ebyaheeru omushaija ajwaire esaati y'emikono miraingwa

Ekereziya mpango eyombekire nkakafuha ehanikiise ebyoma bikuruga aha mutwe omu nsonda mpaka ahansi ah'eitaka eshakaize ebyoma aha rubaju rwayo hariho emiti amataagi gaayo gakondokiire ahanju aha mutwe

Oruguuto rwa koorasi harimu n'emotoka neegyendera aha mukono gwa bumosho omu maisho gaayo hariyo akatindo akarikuraba aha mutwe gw'enguuto aha rubaju rw'enguuto hariho ebinyaatsi hamwe nana omuti

Omuntu orikubazira emyenda arimu nampima omwenda ogu yaaba erimu nabazira ari aha kihaarani aine orukoba ruri omu rangi erikwera.

Ebitimba biine erangi zitarikushuushana akamwe nikeera akandi naka buru akatimba akamwe kakozire omu myenda akandi kakozire omuri kaamba obutimba bwine enkora zitakushushana.

Enjoki eri aha kimuri neenyunyuta amanyunya, enjoki eine erangi zirikwenda kushushana n'ez'ekimuri ebicweka ebimwe ziine otupapa turingwa

Orutokye rwine emitumba erikureebeka gye, omutumba gugomokire gwine endeere naingwa, nimuraingwa gwine endeere zitatagatagukire